Keththa giidon issi medhdho oyddetinne izza bolla uutidi siyyiza daaro asati de'ossona.

Gullen kamettida gadde giddon hookidi oolla bokishenne goyishe diza daro asay bettossonna

Ha zaidanne kehippe daliga olay medhetida gade deas he gadeza miyen.

Kifile miiyera gashe miththati de'osona. He miththata garsan shiiqidi eqqida maccanne adde nayti doosona

beyanas keehippe lo7izanne booththanne zo7o qalamentiettida keeththay deees he keeththa giddon qas amettishenne uttidi diza asati doosson

keeththa giddon dunguza may7idi dunguza qope huphen woththidi be kushen maata oykkidi eqqida daro cima asay doosona.

dalga gibbe giddon dumma dumma mithatinne keeththati de7osona keeththata sinthera qasse eqqida daro asay beettosona

tamare keeththan asata shiishshidi tamarsishe diza issi addera uttidi tamarishe diza asatara doossona

Ooto keeththan issife shiiqidi eqqida keepe daro addenne macasati de7oosona.

Keeththa giddon dunguza maydanne booththa qamise mayda macanne adde asati de'osona e adde asati qasse durishe doosona

Keththa giddon issi maraqetiza naaynne iza shillimate immishe diza asati doosona

keeththa giddon uttidi diza nam7u maahe galbanne dunguza mayda adde asati de7oosona

Oge bolla eqqidi diza issi gita makinay de7ese makina miyera qasse eqqidi eqa oykkini dizanne izeta matara mela eqqida asay dosona.

Qorqoro keetha karen ta be'ashe dizayssi woykko misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi daro asati issippe eqqidayssinne dumma dumma lo'iza miishati qoncce gididdi beetish dizayssanne daro gidida miththa puuteti betees.

Issi ade oyide bolla utidi de'ees iza qase gabe mayizishe diza ci'ma awati de'osona

keeththa giddon zo7o oyde bolla uttidi dawutaren xaafishe diza heedzdzu ceeygade asay doosona

Keeththa giddon uttida dunguza may7di dizaa ceega ceega addeti be huphen qoobe wothidi uttidosona.

keeththa giddon karetha oyde bolla uttida ne xaraphe bolla dawutare woththidi xaafishe diza nam7u ceeyga adde asati beettosona

Booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon booththa oyde bolla uttidi diza daro adde asati beettosonna.

daro keeththa garsan uttida ceega ceega aawati aayotinne yelaga nayti doosona hessatappeka

beyanas keehippe lo'ixa maabratey po'ishe diza booththa qalamen tiyettida keeththan daro oyden uttidi diza asay beettosona

Keeththa giddon nam7u dunguza qamise mayda macara issi macara uttidi de7oosona

lo7iza keeththa giddon isporte may7o mayda daro macanne adde asati uttidi de7oosona

keeththa giddon dunguza mayidanne dunguza qacida booththa oyde bolla uttidi diza daro macasati de'oosona

xarapphe bolla safeden diza daabbo issife qanxishe diza daro addenne issi maca seera dehosona

''Gitta wora gidon gita gita mithatinne maatati de'oosona.he worara qasse hemetidi bishe diza daro asay beetoosona.''

Gita zuma de'es. He zuma qase kumidi dic'ida woray de'es. He wora garsan dunguza qoope, koote, wanize mayidi diza asati de'osona.

Gita Abba matan diza qeri Zuma bolla dicishe dizane gashe gashe matati dosona

Giita miththa garssan diiza bessan be kushshen be kushshen na'a oykkidi issipe kushshe kushe oykketi eqqida nam'u giita maccane adde asati do--

Be moydhdhon kon'a naqqida maccatti keeththa matan eqqidii detees

Issippe shiqqiddi eqqida duniguza qope huphphenni woththidanne duniguza sharibbe mayida daro asati de'osona hee asata photo deniththishshe diza

Masqala si'ile sinthara eqqida nam'u gita addenne macca asati,nam'u gashe woyko qeeri nayta idimmidi eqqidosona.

Gita shuchchay diza shuchcha garsan be uphenqo booththidi be kushen shuchchi oykkidi uttida issi haarisi addey deees

Dalka ogera hudenne duge hamettishe diza daro asatinne makinati de'oosona he oge miyera qasse qorqoro keeththati daroti beettosona.

Keetha giddon issi medho mayo mayidi issippe uttida daro adde asati de7osona izeta guyera qassi eqqida asati doosona.

dumma dumma kare dere bandirati doosona hiza sinthenka qasse oyden uttidi xaafishe diza nam7u adde asara izeta miyera eqqida macatara doosona

Beyanas geeyippe lo'iza bessan issife shiiqidi lo'iza may'o mayti eqqida macanne adde asati de'oosona.

Booththa qalammiyan thiyeththida maabraathe tsomppishe diza keeththa giddon issippe eqqida daro maccanne adde asati de7oosona.

Keeththaa yushuwa poo7ishe diza maabraatheenne daro shuboy beeththees; iza miyen qassi.

Daro shubotinne biratati dizay bessan be7o phenqoobe woththidi manaxire ayfen woththidi eqqida issi addey beettees.

dalga denba bessan keeththey maburate shuboynne iza matan qasse mithay deees

gita dalga denbay de7ees he denba yooshon qasse guutha guutha zumati doossona he denbankeex ettida booththa qalament ettida papirkaybei

Gita dalga wora giddon guutha guutha mithati diccishe de'oosona he wora xanxan qasse birdan birdettida shuboynne mabra.

Keeththa giddon issife dooreti diza firashshetinne dumma dumma eqati beettossona

Oge xanxan dalga bessan oshachanne hadir sabakara daro biratatinne shupoti de'oosona.

Salena sa'a bolla hiixxidi izan uttidi xaafish mabirate eeththidi okkidi xaafishe diza daro qeerinayti de'oosona.

Oge doonara efiza oge tsantsan daro matan matan keexettida siminto keeththati de'oosona.

Keeththa giidon telebijiney oyidey xariphey nee cuya cuyishe diza hixaney de'es.

Keeththe giddon tophiya bandiray deees. tophiya bandira sinthera karetha koothe maydi salanteti sheqqida addenne maccati de7ossona.

oge duunan toketida matan matan diccida gitatida daro mithati de7oosona he ogezara qasse hameta dabbashi diza issi maca na7i de7aws

Hissi aaris indiya daro misileta matan zo'o koote mayada eqqada be kushen silke boshechashe de'awus.

Pooqe keeththa miyera miththati doosona,qasse miththata matara issi medho mayonne koope wothida daro maccanne aa......

Ba huphen karetja qope wothida salfen salfen eqda kehippe daro macanne ade asay beetosona

Giitta pooqqe keththay beetes he pooqqe keththa miyera qase maakinay biishe diza oogey beetes ha oogen asayinna maakinay beetes

Keeththa matan miththatinne gashe gashe maatati doosona. He keeththa sinththan qasse booththa qalamen tiyetida ooraththa makiinay eqqides.

Pooqe keeththa matara efiza dalga makina ogera bishe diza makinatinne asati doosona satappeka issoti shiiqidi eqqida

Dalga keeththa giddon karetha medho may7o may7di oyden uttidi xaafishenne uttidi siyishe diza daro maca nayde asay doosona.

denba bessan issi medho qoobera issi medho karetha may7o may7ida macanne adde asati issife shiiqidi eqqidi doossona

Keeththa giddon oyden uttidi xaraphey iza sinthera uttin diza issi be kushen mayqirapoone oykkida zo'o koote mayda issi addey dees.

Bothanee duma duma qalamen ti'etida danas kehippe loiza kethay de'es he ketha sinithan botha makinay eqidi de'es

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon issipe eqqidi zoretishe diza cora maccaynne adee asay de'osona.

Keexeththishe diza keehippe githa pooqe keeththay de7ees; he pooqe keeththaa miyyera qasse miththi dees.

Oososon diza keeththan keehippe daro oydetinne issi lo'iza xaraphezay de'es.

Botha qaalamen tiettida daro pooqe keethati doossona he pooqe keethata garsen qasse diccishe diza mithati maatati doossona

booththa qalamen tiyettida beyanas keehippe lo'iza keeththa giddon issippe shiiqidi eqqidi zorettishe diza adde asatin doosonna

Pooqe keeththa bolla kareththan xaafeththidi laxxafeththi uththida githa xuufee beeththees.

Be7anas keehippe lo7iza dhoqqu giidi keexeththida issi githa pooqe keeththay de7ees; he pooqe keeththa yuushora qasse miththathi doosona.

beyanas keehippe daro lo'iza keeththa giddon xompishe diza maburatey lo'iza uttiza oydey tophiya bayndiray dees

keexxetishe diza gita wooqe keeththay deees iza miyera qass shiiqid uttida mithaynne yela ga nayti doosona

keexettishe diza pooqe keeththa giddora hamettishe diza asatinne eqqidi xeelliza macanne adde asati deyoosona

keexetishe diza pooqe keeththa sinthan be huphphen booththa qoobe woththidi issi medho mayo maydi eqqida oyddu attumanne issi macanaya de'osona

Keeththa karen eqqidinne siminto bolla uttidi diza asati de'osona issoy keeththa giddo gelishe dees

Makina ogey xanxan diza dhoqu gi keexettida gita pooqe keeththay deees he fooqe keeththa miyera qasse mithi dees.

Keethtabooththa qalamenteettida keeththa giddon booththa qalamera tiyettida xarpey bolla komputerey de7ees iza matara qasse karetha oydey dees.

Keththa giddon be kushshen wanc'anne qase hara mishsha oyiked xareppe guyera eqida mac'anne ade aste de'osona.

Keetha gidon keehipe daro bootha maashineti beetosona he keetha kase sa'ay boothiko.

Keththa giddon macca asatine atuma asati qodhen dungguza mayiddi issipe shiqqi eqiddi de'osona.ettika

Boththa qallamen tiyetidda burichuqqe masitiwathenne wulara dizza be'anas keehippe lo'izza keththay bettes.

Daro issippe shiqetidi diza eqa sintha botha kotte mayidi eqidi xafishe diza issi cega Adey dees

botha xariphe bolla dizza oyidu komptereti betosona he xariphe yushoni eqida oyidu ade assati deyosona

Botha qalamera tiyetida ketha karen oyden utidane siminton wodhi utida daro mac'a asati de'osona.

Akime keththan oyidden utida issi yelaga naara iza qase marpen cadishshe issi adera dossona

keeththa gidon utidi issi konpitere bochechida addera iza matara qase mela utida adde asatarane issi eqida nara deosona.

gisa dalga keeththa giddon huphen qace qaccidi pooxa may7di uttida daro aayotinne ceega aawati doosona

booththa qalamera tirettida keeththa giddon booththa koote gita may7idi eqqida issi naara iza sinthen qasse eqqida daro asatara duosona

Booththa kaman kamettida matan matan diza gaabbati doosona. He gaabbata sinthan qasse eqqidi ba kushen silke oykkida issi addey deees.

Gala qalamentiyettida keeththa giddon booththa qalamen tiyetida maashinen ichida issi na7iyanne maashineza mi yeraqqida issi addey deees.

Keeththa giddon be qoodhen dunguza sharbe halida daro adde asati eqqidi issippe haasayishe de7oosona.

hoge duunan daro gaabbettida sharan yuushoy kamettida daro keeththati de7oosona he keeththata matara eqqida issi adde asi deees

Issi macasi be uphen sharbe qaccada hitha bolla uttada de7awus izi miyera qasse xaraphen dumma dummaeqqa.

Teeththa giddon maashine matan uttida be uphen shaashe qacada booththa laxana mayada diza issi aayoy de'awus.

Haakime keeththan issife shiiqidi eqqida ceega nam7u addera nam7u yelagara doosona.

haakime keeththan dhale kipilen booththa kootemayada uttida issi macaseyra issi adde-ra doossona

aakime keeththan nam7u aakimeti be duuna masken tuccidi huphen huphey aykkon sha kammidi eqqidi de7oosona

Haakime keeththan hiiththa bolla zin'da qeeri naara iza miyera uttida issi naa aayora do'oosona izata sinthen qas eqqida asay do'osona.

Keeththa giddon karetha oyde bolla uttidi booththa koote mayida is addey deees iza sinthen qasse eqqida tophiya bandiray dees.

Gita gade matara efishe diza ogera hemetishe diz gashenne Gita nayt de'osona. qase...

Keeththa giddon issipe shiiqidi eqqida booththa shuraabenne dunguza mayida daro addenne maccati de'osona.

Gade giddon bokketida ollan uttidi puutte tokiza issi addera iza miyera qasse puutte oyikidi eqida asati dossonna.

Ogera hemetidi yishe kushe salo denthidi saro gishe yiza daro adde asatinne maccati doosona.

Siminton othetida dalganne Gita gidida hathey Eliza besay de'es.iza yushon qase matatinne mithat dosona.

Qorqoron direttida gade giddon huphen qoobe woththada puute tokkashe diza issi maccasiya de'awus.

Geeyda gita dalga makina ogey beettees he makina oge xanxan qasse dichchi gitatidi diza daro mithati duossona

Haakime keeththan dhale bayzishe diza issi booththa kootemayda naara nam7u qoodhen dunguza xaaxida macanne adde asa

booththa qalamen tiyetida keeththa giddon dunguza koote dunguza koppiya dunguza shurawe may7da macanne adde asati do7osona

Oohtoso yuushoy birdan direttidi dees he birdapfe sinthera qasse issi medho durabe maydi eqqida yela ga nayti doossona

Bazzon keeththa matara efiza ogen eqqididiza eeri naytara ceeyga adde asatara deyoosona

gita dalga bessan haaththa eelidayssanne iza xanxan qasse daro mabrate eexiza keeththati de7oosona

Keeththa giddon oyden uttidi xarapheeza bolla saanera kath wothidi kathafe kathayfefe iita qorishe diza daro macasati dee.

Teehippe gita dalga wora miyera booththa qalamenne zo'on tiyettida gita keeththay deees he keeththe giddo gelishe diza asati.

haakime keeththan booththa koote may7ida nam7u aakimetara izetara eqqidi diza dunguza maydi booththa qopephen woththida asatara dooson

Dalga aykkoy baynta bazzo gade giddon bookketida bolla matan eqqida issi ceeyga ade deees.

Aykkoy baynta mela bessan shuchchara keela keellishe diza daro yelaganne ceega macanne adde asati de7oo sona

Hayssa misileza bolla tani be'shin taasi beetizay aaze gizayssa giddikko woykko xeelishin hedzdzu maccati karetha mayo mayida.

bootha qalamen tiyettida keehippe lo7iza keeththa giddon oydeti xaraphetinne dumma dumma beettosona

dalga siminton oothettida ogera be kushen masara kilashe oykkidi bishe diza daro poolise beettosona

Makina ogera issi midho may7o may7idi ba kushen kilashe oykkidi biza daro wottadereti de7oosona.

beyanas keehippe lo7iza booththa qaalamentiyettida keeththa de7ees he keeththa miyera qas aadhdhi adhidi diccida gita gita mithati doossona

Burjuqo mastofera wulara diza keeththa giddon oydey xarabey daroy de'ees sabekka issoy.

Oge duunan diza haaththa ogepe iita kesishe diza asatidoosona

Oge dunani diza gita miththa garissan be kushshen pito oyikkidi oge pitishshe diza daro macaynne adde asay de"osona

Issi medho mayo mayidi daro maccassatti be huphen sdarbe qaachchidi bettosona.

Ciminton kexetida besan zo'o boothune duma medhora diza makinati issipe eqidi de'osona

Oge xanxxa baasishenne goyidi geeshshishe pittishe diza daro macca asatinne adde asati de'osonna.

oge duunan shubon birdettida birda xanxan madabaran kumi kumi uttida iitati shiiqidoossona sa pittiza issi adey

makina ogeramakina oge bolla eqqididiza zo7onne booththa qaalamenti yettida issi makinay de7ees iza guyera pooqe keeththay keexettishe dees

makina oge bolla pito oykkidi eqqida daro macanne hadde asati oge pittishe doosona

oge duunan daro iita miishati qolettidanne shiiqidi diza bessan ka7ishenne iita maxishe diza qeeri nayti de7oosna

Makina oge bolla daro eqqidi dizanne bishe diza makinati de'oosona he makinappe issa bolla eqa caanishe diza asay beettosona.

Gade giddon mithaynne denba bessay deees iza miyera ogey beettees he ogeppe oge pitti shedizanne shuchcha haraso aaththi shediza asati doosona.

Issi medho may7di pito be kushen oykkidi oge duuna fittishe diza cora asay de7oosona he ogezan eqqida issi makinay de7ees.

Konpitere sinththen uttida issi yelaga na'i de'awus. Izi miyyera qassi uttidi kompiteere bosheththiza diza issi addey de'es.

Ooththoso kifile giddon be oyden uttada xarappe bolla zempida qalal'omayo may'ida issi aarissa na iya de'awus.

Keeththa matan diza shaara misileta sinthera nam7u paranjera ichachu abasha adde asatara do7osona

Keeththa karen uttidi komputere boshechchishe diza issi addera iza sinthera issi medho may7o may7di uttiday yelaga maca

Dumma dumma medho mayo mayidi be kushen waraqata oykida daro maccanne attuma yelaganne ceega asati de'osonna.

Horphille denban eqida makinaynne issi horphilleynne dees izza miyerra salantetishe eqida nam'u adde asati dossona.

Makina ogera haysa bollappe beyash dizays aaze gizaysa gidikko gade goyza kaamey woykko dozory gade dembaththish woykko lo'aththshe dizaysa be'ashe betosona.

lo7hiza wokqe keeththa miiyen gita gita cililo mithatinne diccishe diza gashe mithati doossona he mithata giddora hameti dibishe diza nam7u asati doossona

dalga denba bessan issi medho mayo maydi tophiya bandira be kushen oykkidi eqqida daro asati de'oosona

Dalga keeththa giddon daro dunguza qoobe uphen woththiday booththa apela may7di uttida ceega ceega asay doosona

booththa sharan kamettida keeththa garsan dunguza may7di eqqidanne issi afelanne toora gondalle may7di eqqida issi addey doossona

Ayfe bolla manaxire woththida karetha koote mayida issi ceeyga addera huphe birsha laalla eqqida issi macara doossona.

heeththa giddon booththa xarapheza yuushan booththa oyde bolla uttidi zooretishe diza macanne adde asay doosonna

Bootta xariphpheza yuushshon uttida bootta oyddeti doosona. He oyddetan qassi daro asati uttidi doosona.

kowaase denban eqqidanne amettishe miicishe diza kaasanchati beettosona hessatuppeka issay

Lo,iza keepe lo7iza qaalame tiyettidi diza lo7iza keeththa giddon booththa shurabenne sure may7da daro qeeri naytinne

Beyanas keehippe lo7iza keeththa giddon be kushen mabrate xompishe diza booththa may7o mayda macanne adde asay doosonna.

booththa qalamen tiyetida ampooley xompishe diza keeththa giddon eqqidi silke xeellishe diza issi addera issi macara doossona

Beyanas keeyippe lo'iza keeththa giddon booththa oyde bolla uttida nam'u macanne adde asay doosona.

beyanas keehippe daro lo7iza keeththa giddon booththa hoyde bolla uttidi xaafishe diza daro asati doossona

Keeththa giddon mabraatey eexishe dees he keeththan qasse issi ceeyga addera issi yelaga macanara doosona.

Daro gitta poqqe keththata mattara diza oggen issippe hamettishe yishshe diza daro polissetinne Duma duma asati doosona.

Makina ogera bishe diza makinara iza matan eqida polisetara hara eqidi diza duma duma makinatara do'sona

Ketha gidon be oyiden oyiden uthidanne xafishe diza daro poliseti de,osona

issife poolise mao maydi oyden uttida daro pooliseti doosona eeta miyera eqqida asaynne makinay dees

Gita keeththa giddon be oyden be oyden uttida keehippe cora pooliseti do'osonna.

Poolise may7o may7da heedzdzu poolisetinne zeta guyera qasse utti didisa daro asay de7oosona.

Darga ogera bishe diza issi booththa makinay daas he makina bolla qasse uttida massara oykkida pooliseti doosona

Keeththa maxara bishe diza poolisetinne he pooliseta gu7era kaallidi yishe diza daro asati beettosona tikka.

Keehippe lo'iza keetha gidon karetha mayo mayid eqida , issi adera issi tophiye bandira sinthara eqida macasara ...

Osso keeththan sibisabaan bolla dawutarenne bi'irenne oyikidi uttida asatinne izeta sinththen waraqatta oyikidi eqida daro Asati de'osonna.

Namu kareththa kotenne giddora qase botha shurabe arisa adeti issippe eqidi deosoona

Daro bootha sharan kametida keethati doosona; he keetha giddon qasse bayzishe diza asati doosona.

Keeththa giddon be qommon qommon diza daro kaththati de'osona he kaththatapeka be saanen be saanen ekkishe diza asay doosona.

Giita dembba gadden goyishe diza oolla bookishe diza puutte tookishe diza macanne adde asati de'iossonna

Booththa oyde bolla uttidi maygirapoonera haasa'ishe diza issi kareththa koote mayida arissa addey de'es.

pireetha giddon issi medho oyde bolla uttida dunguza may7idanne dumma dumma may7o medho may7ida daro asay beettosona

makina bollafe eqa woththi shediza nne eqa oykkidi eqqida ceega adde asati ne macay beettosona

keeththa giddon uttida keehippe daro macanne adde asati de7oosona hessatappeka sinthera uttidayssatappe nam7ati aypen manaxireo wothidosona

shaaran gaabetada keeththa garsen denba bessan uttida cora macanne adde asati beettosona

Xililo qalamentiyettida keeththan topheya bandiray beettees he keeththan qasse karetha koote mayida nam7u adde asati eqqidi duusson.

Tamaare keethan kifile giddon be zokkon dabtare ba'idanne kushan aykida uttidi qasse xaafiza daro tamaareti doosonna.

Keetha gidon zo'o oyden utid dawutare bolla xafishe diza daro asay dosona

Tamareti kifile gidon dhuma besan utidi badawutaren xapishe nababishe diza qeri nayiti daroy do'sona

Gita keeththa giddon be kushen maygirapoone oykkidi madireeke sinththan eqqida issi ceega addey de'es.

Makina oge dunani eqida daro bajajeti betosona he bajajeta gidon gelishenee ke'ishe diza asay do'sona

Gita miththata garssan keeththey de'es. He keeththezan suuqeti mayoynne dumma dumma iqay bayzetiza bessa.

Makina ogera biza nami'u gitanne gashe makinay doosona. Gita makina giddon qasse keehippe daro asay de'osona.

makina ogera bishe diza geedenne ha simmidi bishe diza nam7u makinati de7oosona he makina giddon qasse uttida keehippe daro asati beettosona

Mithan keexettida bessan iza garsan saan uttida daru naytinne qasse issi naay dimma uttida macasiya dawos.

keeththa sinthara efiza oogen pudenne duge imettidi bishe diza bezokkon borsa bayda daro asati de7osona

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon aakimeti de'oosona he aakimeta miyera qasse maashiney de'ees

makina ogera keehippe daro booththa makinatinne asiyati bishe doosona he makinata sinthan duriza daro macasati doossona

Geeththa giddon uttidi kombiteren xaafishe diza nam7u macaatara izeta miyen qasse eqqidi diza daro adde asara dossona.

dalga makina ogera bishe diza nam7u makinati de7oosona he makinatikka keehippe daro iqa caanidi boossonna

Orqoro keeththa matan diza ogera habettidi bishe dizanne eqqidi diza daro macanne adde asati de'oosona.

Keeththa giddon issife uttidi komputere bolla ooththishshe diza daro macanne adde asay beettosona

giya giddon gaabban garsan uttidi muuze bayzishe dono duma duma bayzishe uttida macasati doossona.

Hifile giddon keehippe cora uttidi xaafishe dizanne issoy issara haasayishe diza tamare nayti doosona.

keeththa giddon daro eqqidi dizanne uttidi diza asati de7oosona

Gitta daliga gade besan mata bolla utida kehipe daro botha shurabe ma'ida tamare nayiti betosona

Gitta gita miththati dossona he miththata garssen qasse shuchchan kelletida keela bolla dungguza mayada utida yellaga macca na'iya dawusu.

Gita dalga bazoy dembay zumatine he besara qasse adhidi bishe diza making ogey de'es

gita gade giddon daro maatati diccishe dizayssatinne gitatidayti mithati doosona he gadezan qasse tophiya bandira may7di eqqidayssi addey dees

gita aafo bollara duge goggishe diza haaththa miyen booththa shurabe may7ida daro addenne macasati eqqidosona

teehippe daro matan matan toketi dicci gitatida mitha worati beettosona ize ta miyeera qasse zumay dees

denba bessan gita mithatinne gashe maatati doosona he denban eqqidi be kushen hayllasho maara oykkida issi addey deees

salo bolla wullashe diza awa aype de'ees qasse denba bolla daro gita mithati aadhdhi aadhdhidi eqqidi doosona

makina huphphen kezidi uttida booththa shurabenne issi medhdho sure mayida nam''u maca nayiti de7oosona.

gita aafo bollara goggiza haaththay deees he haaththa eqqidi xeelliza adde asay doosona heetappe issoy qasse shuchchan eqi

Booththa shurabenne dunguza maydi eqqidanne durishe diza daro adde nayti doosona.

haako bollan diza woddishe diza gaden daro muruta giddon eqqada diza issi macasiya de7awus

Makina ogeera bishe diza booththa nam'u makinati de'oosona makinata sinthen qasse issi medho mayida yelaga nayti de'osona.

Gita wora giddon daro gita gita mithati de'oosona he woran qasse dunguza may'ada ekkida issi yelaga na'i dawus.

ita denba bessay de'ees he denban qasse uttidinne eqqidi diza booththa durabe mayda macanne adde nayti doosona.

Aafo bollara duge gokkishe diza gashe haaththay de7ees, he haaththa miyera qasse maatatinne mithati doosona.

aafo bollara duge goggishe diza haaththay deees he haaththa miyera eqqidi bezokkon shancabayida issi yela ganay dees

Mitha garsan birday birdettidi dees he birda sinthera qasse issi medho may7o maydi sa7an uttida macanne adde asati duussona.

Keehippe gita zuma bolla daro worati do'osona he woranka qasse keehippe daro mitha qommoti beettosona.

Tamare keththan kifille mattan diiza miththa garssan salafetidi eqqida daaro maccanne yellaga tammare nayti dossona.

Daaro miththati diizaysa matan diza dembban salpen salpen eqida booththa afilla mayidanne guufe oyqqida daro cimma asati bettes.

Bootha shurabe mayidi eqqida nam'u maccanne nam'u adde asati doosona; issiniya qasse poto uttada denthashe dawus.

Gade gido dumma dumma matan toketida mithati dosona he mitha garsan qase issipe shiqidi eqida utida asay des

Ketha gidon oyde bola utida asati waraqatezan xaafishene waraqatezan nababishe de'osona eta sinthe qase daro asati eqida

Keeththa karen uttadda mashshinen potto denththiza issi macassara iza matan qas eqqada diza issinirra issi adde na'ara de'ossona

qorqoro keeththas karen siminto bolla uttidi komputere boshechishe diza issi addera mitha garsan qasse eqqida daro asatara dos

Oge duunan uttidi xaafishe dizanne salafeti eqqida adde asay deyoosonna.

Qoroqoro keeththa karen oyden uttida issi yelaga addenaynne iza miyera eqqidi mashine bolla kushe woththida issi ceygaaway beettos

qorqoron birdettida keeththa karen eqqidi diza daro yelaga adde nayti beettosona

keeththa karen uttida nam7u adde asatinne issi ushbe ayfen maashine wothada uttida issi macanaya de7aws

be kushen warqata oykkidi salpera eqqida adde asati de7oosona izata miyera mithay dees

Daro matan matan diza mitha garsen issife salpen salpen eqqida cora maca asatinne attuma asati beettosona.

Keeththa giddon uttidi warqaten xaafishe dizanne iza xaafizayssa asata sinthera eqqida daro adde asati doosona.

Kuwaase dembban eqqidi diza nam7u issi medho mayo mayida yelaga adde na7ithi de7oosona; he uushozan qassi daro asay eqqida.

Isporte denban woxishe dizanne hametishe diza kasachati dosona he denba yushon qase gita gita mithati betosona

hubbon birdettida kowaase denban issi medho mayomaydi woxxishe diza kaasanchati de7oosona he denbappe yuushon mithati

keeththa matara issi medho may7o mayida kaasanchati be kushen kuwaase oykkidi ogera yishe de7oosonna

Dalga kuwaase denban kuwaaseka ishe diza nam'u budduneti de'osona izetikka dumma dumma medho may'o may'da.

Kowaase kaassa denban issi medho shurabenne qonxa gixidi woxxishe diza kaassanchati beettosona.

Galga kuwaase denban kuwaase kaa'ishe diza nayti do'osona izetappeka issoy kundidi denban zen'i dees.

peeththa matan dalga denban eqqidi isporte ooththishe diza daro adde asati de7oosona

Denba kowaase meedan be qoodhen shillimate madala aaththidi eqqida daro adde nayti doosona

Makina oge bollara issi medho may'o may'idi be huphen issi medho qoobe wothidi saykile laaggid yiza yelaga nayti beetto.

gita kuwaase meeda kuwase be7ishe uttida daro asatinne qasse meda bolla oyden uttidi ka7iza daro macati doosona

Keeththa matan issife hidimettidi eqqida nam7u issi ceeyganne issi yela ga naay beettosona.

Kowaase denban daro asati de'oosona issatappeka issi medho may'o may'di issife shiiqidi de'oosona.

Kareththa medhdho qallamera tiyetida mashshiney dess ha mashshine giddoppe dumma dumma xuufey keishshe dess.

Peeththa giddon eqqidi asa tamarsi shediza nam7u asatara uttidi tamari shediza daro macanne adde asatara doosona.

karetha medhora diza maashiney deees he maashineza giddofe xaafettidi dumma dumma qaalamera ke iza waraqatay beettees

Beyanas keehippe lo,iza burcuqonnne booththa qaalamen tiyettida keeththey de,ees keeththe giddon dumma dumma mashinati dowoosona.

Hayissa dalga makina oge kehippe daro dumma dumma qommo makinatinne salfera eqida asti dossona

issi makinay sinthan ayfi manaxire woththidi karetha koote maydi eqqida issi adde asi deiis

Pooqe keeththa matan diza ogen be huphen qoobe woththidi manaxire woththidi saykile laaggishe diza daro adde nayti doosona.

Keehippe denbanne dalga horphiley uttiza bessan issi horphilleynne makinay beettosona

Maata keeththay de'ees iza dan'un qasse mithatinne maatati doosona sinthera gita dalga denban saykile bolla utti eqqida issi

Makina ogebora bishe diza gita lo'iza makinay nam'i de'oosona iza miyera qasse gita gita lo'iza pooqe keeththati beettosona.

Mitha garsara gita gita mithata garsara amettidishe diza daro makinati beettosona he makinatappeka issoy haaththe oykkiza gita oroo

Makina ogera bishe diza makinati haregaareynne asati de'oosona he oge xanxan qasse wooqe keeththatinne mithay de'ees

Haaththe shooreppe haaththe duuqashe dizayssi qeeri na'iya de7awus qase haaththe yarkanera be zokkon caanidi bishe diza harey dees.

makina ogera bishe diza issi goshsha makinara issi gita eqa caani dibiza makinara de7oosono he makina miiyera qasse ametti diiza assa

Gita pooqe keeththay birdan birdeti didees iza matara efishe diza ogera baajajeynne hare gaarey bishe deees.

Gita hooqe keeththa sinthan mithatinne makinay bishe diza dalga makina oge deees.

Gitta buricuqqo xallani kexetidda gitta poqqeyi deyesi. Iza garissani eqidda duma duma medhora deyiya makinati dossona

Keetha sinthen diza misile matan eqqida ba duuna maskera tuccida maccanne adde asati de'osona.

Keeththa giddon diza maashin emmatara eqqida issi huphen qoope woththida ceeyg adera issi yelaga nara issi macasara doosona.

Pudetha keehippe dhoqu giidi issife keexettida daro pooqe keeththati doosonna iza garsen qasse diccishe diza.

booththa qalamen tiyettida beyanas ayfes keehippe lo7iza keeththay de7ees he keeththa miiyen qasse mithatinne makinati doosona

beyanas keehippe do7iza booththanne karetha qalabe ti ettida pooqe keeththay deees he pooqe keeththa sintha mithatinne makinay deees

zo7oninne booththa qalamen tiyettida keehippe beyanas lo7iza pooqe keeththay beettees iza miyera gashe diccishe diza puuteti doosona

Beyanas keehippe lo7iza shuchchan direttida booththa qaalamin tiyettida keeththay deees.

Tamare kethan be uyden utidi tamarishenne iskirton dabtare bolla xafishe diza geri nati de'osona

Booththa qalamen thiyeththida pooqe krrththay de7ees; he pooqe keeththaa garssara qassi diccishe diza gashe gashe puuthethi doosona; iza sinththen qassi eqqida issi adde na7ay de7es.

Boththanne kareththa qalamek tiyetida issi gita pooqe keeththay dees. iza miyera keexetishe diza qase hara pooqe keethay de'ees.

Tamare keeththan uttidi daftare bolla isskirtton xafishshe diza qerei nayti bettossona

Ketha matan duma duma mithati de'osona he mitha matara efiza ogera hametidi bishe diza duma duma mac'anne adde asati.

Keetha karen issi gino diccida mithati doosona. He mithata sinthan be kushen xawla oykkada eqqida gashe qeeri na7i dawus.

tamare keeththan kifile giddon saleena bolla sa7an uttidi diza qeeri qeeri nayti daroy beettosona

ogera emetidibishe diza ceega macanne adde asay doosona eeta miyera mithatinne keeththati doosona

Tamare keeththan kifile giddon eqqidi tamarsishe diza issi astamarera uttidi tamarishe diza daro tamare naytara doossona.

Tamare keeththan kifile giddon gashe gashe oyde bolla uttida qeeri nayti be zokkon dabtare ba'idi de'oosona eeta sintherakka qasse xaraphey dees.

booththanne galal'o qalamen tiyettida pooqe keeththa matan goyettishe diza ogey dees he ogeza bolla daro adde asati eqqidi de'osona

Tamari nayti timirteson kifile giddon oyden uttidi booththa mayo wurikka maydosona hessatappe heedzdzati qas huphen sharbe gulluntida

Tamare keeththan beyoyden nam7a nam7a gidi uttidi tamarishe dabtaren xaafishe uttida daro tamari nayti doossuna.

Dalga bessan keehippe gita gita mithati de'oosona he mitha garsen qasse keeththati de'oosona tophiya bayndiray eqqi dibeet.

gita dalga addarashan uttida maraqettiza tamareti issi medho may7di ababa kushen oykkidi uttidosona

Timirte keeththan kifile giddon uttidi dabtaren xaafishe diza daro ceega aawatinne aayoti de'oosona.

pooqe keeththa miyera gita gita dumma mithatinne ogey doosona he ogezan issime dhomaydi eqqida daro asay doosona

Daliga bazo gidora bishe diza makina ogey dees he makina ogen asika hamutishe dees makinay bishe dees

baasettishe diza oge dees he ogezara qasse makinay bishe de'es.

dalga denba go7ettida bessan simntoppe medhettida daro tubboti doosona he denban qasse dumma dumma makinati beettosona

oge bolla bishe eqqida kalal7u qalamen teettida issi goshsha makinay beettees izas matanka

Wora giddora efiza baasa ogen issi makinay eqqidi dees he makinas sinthera qasse daro atte asatara issi macasara eqqidoossona

dalga xura makina ogey de7ees he makina oge miyeera qasse qorqoro keeththati gita gita mithati maatati beettosonna

Gita gade goyshe diza goshsha makinay goyshe deees iza matan qasse eqqidi xeellishe dizanne daro asati doos.

aafo goyshe diza isi goshsha makinay de7ees iza miyeera eqqidi xeellizanne ooththiza asay doosona

goyetti she diza goshsha bessan eqqida nam7u adde asay de7oosona he goshsha xanxan qasse diccidi gitatida mithati beettosona

Makina oge giigissishe diza makinaynne iza guyera qasse gishe diza goshsha makinay beettees.

Makina ogen aqqidi diza issi gita ooraththamakinay dees. Iza miyera poqe keethati doosona

Gogishe diza bombba haaththa doydii haaththan ka'aishe eeqida hedzdzu qeeri adde naytti de'ossonna

ketha giddon dumma dumma qommo maashineti doossona he maashinetan ooththishe diza adde asati de7oosona

gita gita mithata garsan issi ushsha bomba haaththe de'ees he haaththezan kushe mecetishe diza daro asay doosona

Aaykkoy baynta gashe gashe maatati diccishenne dizanne aadhdhe hadhdhi diza mithata garsen xaaxetidi diza daro shuboti doosono

Gitta aapo garsan diza gade giddon keexetishe diza pooqe keeththay de'ees he keeththa bolla eqqida daro asay doosona

Dalga wora matan simntoppe ooththettida paaththay shiiqiza gita tankerey deees iza miyeraqa eqqida macanne adde asati doossona.

Keeththa matan bomba maaththa mecetishenne uyishe eqqida ceeygade asati de'oosona.

keexetishe diza pooqe keeththa yuushoy doretidi de'ees he yuushoza matan eqqidi diza nam'u adde asati de'oosona

Geexxetishe diza keefippe dalgabessan diza gita pooqe keeththatinne iza bolla shuboti doosono.